Abafundi abane abagqoke umbala weyunifomu ongumbala wesibhakabhaka bahleli endlini yokufundela behleli ethebulini eyindingilizi

Izindlu eziyimdadada ezibukeka njengezindlu zokufundela ngaphandle kulenkundla , phetsheya kube sokusiba lezihlahla , isibhakabhaka esiluhlaza lamayezi amhlophe nke

Omama abagqoke iyunifomu elombala omhlophe bayathunga bebanengi endaweni eyodwa kukhanya kulongubaba omi ngemva kwabo ebafundisa.

Owesilisa usemsebenzini engumanjinela kulobucwephetshe wokukhangela imitshina yobunjinela insimbi lo ukhanya esemafemu

Abafundi bahleli emhlanganweni weAsembly esikolweni balalele uthitshala omi phambili kwabo ebabikela lokhu ababikela khona.

Indlu yokufundela ilabafundi abagqoke i"uniform" yombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kume umbalisi wabo phambi kwabo ebafundisa.

Indawo elezitina okungu mgwaqo opheviweyo odlula ngaphakathi kwe zindlu okubukeka njalo ilanga libalele lithe bhaqa esibhakabhakeni.

Umduli wokubhalela esikolweni endlini yokufundela. Itshokhubhodi ibhalwe ngamabala akhombisa isifundo se metsi kumbe i samu.

Indawo yokuhlolisisa indlu yokuhlola okuthiwa yi laboratory lapho okucutshungulisiswa khona into ezingabonakali ngamehlo.

Indlu ilab lapho okucubungulisiswa khona kumbe futhi mhlawumbe kuhlolwe amasampuli egazi kumbe izikhwehlela kumbe kungabasekhampanini lapho okuhlolwa khona izinto ezenziwa kuyoneyo khampani